Waa maqaayad waxaa iiga muuqda kuraasman iyo miisaas midabkooda yahay dahabi kuraasmanka waa cadaan kor u dahabi

Waa kuukar midabkiisa yahay madow oo leh qaanado qaanado ah

Waa musqul meesha lagu qabeysto waa caddaan darbiga waa madow iyo caddaan tuubbooyin ay leedahay

Halkaani waxa yaalo caad oo dulsaaran miis caadaasoo oo madow ah waxaana ku dhex jiro firooro jaalla ah iyo cagaar .

Meshaan waa kawaan maleyga waxaana yaalo maley aad ufara badan waxaana qalqalaayo nin

Halkan waxa yalo cag ku dhaxjiro dhiiqo iyo biyo oo ku dhaxjiron fiyoroyin iyo labobfiyoro

Halkan wa Qol Qolkas oo alab suQa talo alabtas jifka waxa kamidah armajo madow ah idahabi armajada hosteda wax yalo rog cadesah

Meeshaan waxa yaalo macmacaan iyo bur burkaasoo macmacaanka sameysan korna shukulaato ka marsanyahay

Meshani waa ber bertasi o kabaxdo Bisbas bis baskaso oo kalarkisuyahay cagar calemaheduna wa cagar

Waa kaba rag waxa ay saaran yihiin geed al wax ah waa madow iyo qaxo

Meeshaan waxaa yaallo funaanad iyo surwaal oo buluug maari ah waxay na ku jiraan meeshii loogu tala galay

Geedahaan waa geedaha loogu tala galay qabeeska ama shaawarka waxa loo yaqaano waana madow iyo caddaan

Halkan waxaa yaalo bombalo oo ku dhex jiro surwaal surwalkas oo kalarkisu yahay qalin dhexdana wuxuu ku wataa xarig

Halkan waxa jogo gabdho watoo balug iyo jalo kunajiro imtixan hortalo warqad cad

Halkan waxa yaalo madow ah Oo ku dhex jiro dhagax cad gadud baluug waxana ku sii dhax jiro falower cagar ah

Meshani waa masajid waxajogan gabdho waxeyna xiranyahin xijabo madow baar cades waxeyna qarinayan kutabo

Waa shaar gacmo dheere ah midabkiisu yahay cadaan buluug oo suran shabaq madow ah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

Halkaani waxa lagu taba-baraa askarka ciidanka soomaaliya oo xeran kabo madow iyo dhartuuta ah iyo Dhar cadeys garroofiskana OOGA jiro qoryana wey-wataan.

Meshan waa mesha macmacanka laku sameeyo oo kala ah keega io waxayabah kala ah shuglatoyinka io karemad aya kor logadara

Halkan waa masaajid waxaa galaya laba nin oo wata shati iswaal masaajidka dhismaha ku socoto kalarkiisa waa caddeyn iyo madow

Lix miis I lix dhalo io miisaska saaran io dhikumentiyadiisa

Waa iskuul waxaa fadhiya gabdho wataan xijaabo jaalle ah indha shareer madow ah kuraas jaalle ayey ku fadhiyaan

Meshaan waxaa yaalo baakad laga soo baxshay kabo kabahaas oo ah kabo rag ah waxaa ku boos kalarkoodana waa dahabidahabi waxaana hayo nin ninkana saacad ayaa gacanta ugu xiran hoosna cadaan ayey ka yihiin

Halkan waxa yalo cabitan waxuna kudhexjira dhalo lagu cabo

Meeshaan waxaa taalo qudaar ah koostada, bocorka, banbanooni, basash, baradhada, cambaha, basbaaska waxayna kujiraan alwaaxyo jaale ah.

Halkan waa qol waxaa yaalo sariir armaajo iyo labo kooban diin iyo bahal sariirta hortaalo oo yar

Waxaa iskuul waxaa fadhiya niman aad u waawayn nin ayaa hortaagan oo cashar siinaayo cadaan

Halkaan waxa yaalo farasiinka dharka iyosubar markeed lambarkiisa kala soo xariir

Meeshaan waa laami waxaa joogo maamooyin oo indho shareero uxiran yihiin iyo xijaabo waxay xaaqaayaan laamiga dhexdiisa waa milaamiley , baabuurana way maraayaan.

Halkaan waxaa yaalo boombale loogu tala galay surwaalada waxaana ka heli kartaa tukaanka loogu tala galay dharka fanaanado. Fanaanado tuuke eh iyo wax walbo u baahan tahay.

Halkaan waa masaajid oo lugu talagalay dumarka waxay xiran yihiin indho shareer madow iyo iskudeysyo, xijaabo. Rooga dhulka fidsan oo lugu tukanaayo waa gaduud, darbiga waa cadaan.

Meeshaan waa meesha lagu iibiyo sambuuska, burka, bajiyaha, macsarada, waxwalba ayaa ka heli kartaa iyo nafaqada iyo kac-kaca ka heli kartaa waxaa kale ka heli kartaa

Meshan waxa iskugu imaday wilal yaryar waxayna xiran yahin Qamis kofiyal aqrinayan kitab